Pane muti mukuru wakura chaizvo. Paneimwe miti irikutandira pamuti iwoyo ichingokwira pamuti zvichitevedzana namashizha akasvibira.

Ichi chivanze chakashongedzwa zvakanaka nemaruva akasvibirira ane dzimba nemotikari.

Tafura ine zvigaro zvitatu zvinoonekera zvimwe zviviri hazvisi kunyatsokuwonekera saka inofanirwa kunge iine zvigaro zvitanhatu. Yakatsvukuruka.

Nzungu dzakamenyewa, dzikayanikwa ,dzinobikwa mutetenerwa, kukangwa.

Shangu imwe chete yekurudyi isina tambo. Inopfekwa pakuita mitambo. Itenesi shangu iyi.

Midziyo inoshandiswa mukicheni yekucheresa mvura. Mapanga ekuchekesa nemimwe midziyo yekugadzikira zvinhu yakagadzirwa nepurasitiki nerabha zvese.